Tovovavy iray mandeha irery, tsy misy namana. Mizotra amin'ny làlana mangina, fiara iray no ao aoriany ary tsy misy olona mihitsy manodidina azy.

Ny fahadiovana dia miantoka amin'ny ampahany betsaka amin'ny fahasalamantsika olombelona ; ilaina araka izany ny fampiasana savony, maro karazana izy ireny eny an-tsena na ho an'ny vatana na ho an'ny volo na ho an'ny tarehy. Samy manana ny hanitra ho azy ary samy manana ny akora anamboarana azy tsirairay avy.

Vao mitompy ny maso dia voasarika avy hatrany satria dia kanto tokoa ny toeram-pisakafoanana. Ahitana seza maro loko sy latabatra tsara tarehy. Mirafitra aok'izany ny fitaovam-pihinanana.

Tsaramaso sy hena nasesika, laoka anisan'ny mampiavaka ny Malagasy, ampiarahana amin'ny vary maina amin'ny atoandro na amin'ny hariva. Laoka anisan'ny tian'ny raim-pianakaviana iarahana mihinana amin'ny ankohonany.

Maro ireo toerana manintona mpizahan- tany saingy mbola miavaka ny mahita dobo filomanosana natoraly, ahitana rano madio mangatsakatsaka miloko maga izay tena mahafinaritra ny mijery azy.

Maneho an-tsary ireo toerana azo tsidihana sy mahasarika mpizahatany ny ankizy tsirairay ary samy manana ny fomba nanehony izany.

Toliara, faritra iray anisan'ny mampiavaka an'i Madagasikara, ahitana trano fandraisam-bahiny miavaka tokoa amin'ny endriny hafakely ary tena manintona ireo mpizaha tany sy mpiala sasatra rehefa fotoanan'ny fialan-tsasatra.

Boky mirakitra ny voambolana fampiasa andavanandro. Natao manintona tokoa ny lokony sy ny eo ivelany satria ahitana loko maro samihafa ary ahitana fizarana maro samihafa : fampianarana ny fiainam-pianakaviana sy ny fiainana andavanandro.

Ny taon-trano tsy efan'ny irery hoy ny fitenenana mahamalagasy. Fitaovana maro isan-karazany ilaina rehefa mandrafitra, na tamboho na trano ary tsy misaraka ireo fa miara-miasa avokoa mba hahafahana manantanteraka ny asa.

Trano gasy, anisan'ny mampiavaka sy azo lazaina ho vakoka ho an'ny Malagasy, eny amin'ny lalana mankany amin'ny rova. Misy saina milatsaka avy eo an-davarangana.

Fiara raitra kanto miavaka na ny endriny ivelany na ny ao anatiny, tsy manam-paharoa loko mihaja, Azo hanasokajina ny olona manankatao izy ireny satria visy ary tsy maro mpanana.

Maro ireo fiara kodiarandroa no mivezIvezy eto andrenivohitra. Manamora ny fiainana andavanandro izy ireny ary manamaivana ny fitohanan'ny fiara. Manampy ireo olona mivezivezy sy mila mamonjy fotoana maika.

Fampiratiana ireo vokatra vokarin'ny mpanao asa tanana Malagasy sy ireo olona misehatra ao anatin'ny lamaody .Asa taozavakanto, tena tsara ny vokatra ary mendrika ny maha malagasy.

Vavahady miloko mainty misy kisary fotsy eo ampovoany. Misy vỳ maranitra eo ambony natao ny iarovana amin'ireo mpangalatra sy mpandroba mety hianika ny fefy.

Ny satroka anisany tsy afa-misaraka amin'ny fiainana andavanandro indrindra amin'izao andro mafana izao. Maro ny mpivarotra no nisafidy ireo satroka manintona ny mpanjifa mba ahafahana manampy ny hafa hiarovana amin'izao hafanana be izao.

Vokatra iray natokana hikarakarana ny volo olioly ao anaty boaty miloko manga, misarona mainty, voarakitra eo avokoa ny fomba fampiasana azy sy ny mahatsara azy.

Ny fitoeran'ny dabampako eny akaikin'ny lalana na eny afovoan'ny lalana dia miteraka fitohanan'ny fiara ka mety hanelingelina ireo vahoaka mampiasa ny fiara fitateram-bahoaka.

Boky roa mirakitra fampianarana tononkalo, manintona sy manaitra avokoa. Ny iray miloko manga sy mainty, ary ny iray miloko maro samy hafa toy ny mavo, maitso, manga, mavokely ary mena.